Njaram yarugo ɗo sili karton guda kanji joi, koka kola guda nai ɗo sili, fanta guda nai dosili, 5 alive guda tati ɗo sili, suepars guda nai ɗo sili.

Mlb htedo jodi hado dabbe mai bo lamsiga amma lamsol mai waltai feho mai bo halhudo hunduko mai don hoppiti iri les ma gam a don hoppiti feho mai bo je lowope,o

Koromje jodirɗum guɗa nai. Joɗirɗum goɗɗo gotel guɗa ɗiɗi. Joɗirdlɗum himbe ɗiɗi guɗa ɗiɗ. Masin guɗa ɗiɗi baleji ɗo darni ha bawo koromje mai. Ɗon derekejo ɗo sala kombi koromje mai. Ɗo ewa koromje mai heɗi juɗi nyamo. oɗo borni toggowol baleljum be salla balejum.

Koofiiji ''gudaa'' ɗiɗi ndaneewa bee daneejum suudi-suudi haa ɓanndu maajum ɗeppe-ɗeppe. Pat maajum ɗiɗi bee kare kuutinirɗum, naftirgo haa ''geerugo'' hiite koo jamɗe. Koofiiru raneeru ɗo bee kare kuutinirɗe ''gudaa' joweeɗiɗi. Koofi gootel daneyel bee ɗeppe-ɗeppe haa ɓanndu maangel, bo ɗo bee kare kuutinirɗum ''gudaa'' jowi haa dow maajum.

Budure ɗo fauni vodi takki, didi, zani, lalle ɗo waati halagaare haa juɗe maako, o ɗo waati jawe haa juɗe maako, oɗo waati agogo ɗum ɓo haa juɗe maako, oɗo ɓorni toggol jungol boɗejum, ɗeppe ɗeppe ɓe daneejum.

Ɓikkon worɓɓe ɗo fija fijirde langa ɓe jego, ɗon ndaroɓe bo ha sera, woɓɓe ɗo joɗi woɓɓe bo ɗo dari guda jenai, ɗon ɓikkon roɓɓe bo guda ɗiɗi kamɓe ma ɓe ɗo ɗo joɗi lara, ɓikkoi roɓɓe ɗiɗi joɗi larata mai goto ɗo wati mana hijabi himar ɓalejum, ha nder fijotoɓe guda jego ɗo goto ɗo lowi rigawol toggol bo danejum, salla boɗejum.

Ɗon derekon ɗon fiya "balong" ha nder mbulbuldi, pat maɓɓe ɗiɗi ɓe walaa paɗe. Gooto bee toggol daneejum, riigawol bee sallawol daneejum. Gooto ɗo waɗi riigawol "cuuɗi" bee sallawol "cuuɗi" ɓe diidi boɗeejum ha ɓanndu riiga man. "Balong" may boɗeejum bee diidol ɓaleejum. Ɓe diwi ha dow ɓe fiyan ɓe latan "balong" bee hoore.